Een meeshaan waa iskool iskoolka waxaa jooga arday een alwaax kuraas ayaa taalo kuraastaan waxaa weeyan ardada waxay wataan dhar dhar oo yunifoom oo cadaan ah een iskuul ayey joogaan wax ayey baranayaan meel wax lagu barto weeyan meeshu

Meshan masajidwaye misajidka waxajoga culumo culamada waxeywatan dhar qamis iyo mobel kofiyad Een masajidka debigiscadanwaye waxeykufadhiyaan kurasbaluugah mid sacad ayuwata iyo talefon

Meeshaan sabuurad waaye. Sabuurad oo mid ah waxa ku qoran cashir. Cashiro badan ayaa ku qoran afar sadar oo casharo ku qoranyahay. Ee waaye sabuurad madow ah. oo darbiga ku dhagan

Halkaan geed ayaa ku yaalo geedkaan waa geed bahalkii wax walbo oo meel lagu talaalo talaal waaye wadada ku talaalan wuxuu leeyahay ubax darbigaa ka danbeeyo darbi oo guduud iyo iskugu jiro oo bahalkii ah marka sidaas waaye

Waxa waaye dhar oo cimaamado ah waxay suran yihiin meel darbi ah. Cimaamaduhu waxay iskugu jiraan cimaamado madow oo hoosna ka leh burish. go'ayaal xitaa waa ku jiraan.

Meshan lami wayay dad marayan waxa jogo motoyin gabdho dabacyo ka muuqdo antenoyin kamuqdo motoyin badan aya kamuqdo mesha waa lami

Halakaan waxaa joogo cagaf waxey jipineesa darpi

Meeshaan kabo ayaa yaalo waana kabo turki ah qayb way ka cadyihiin qaybna waykara madowyiin waa kabo suunka gadaake u furan oo saan dal caadi ah oo dhulka yaalaan mid way sii joodaa midna korey usiijodaa

Kani nin waaye nin oo meel fadhiyo oo kursi ku fadhiyo, kursi bir ahaw ku fafhiyaa oo isbuunyo ah oowata koofi, ookiyaalo iyo shuud madow ah taag ayuu u xeran yahay masaraatoo wataan maqaroofan ayaa agyaalo

Inta dhar ayaa yaalo funad madow iyo puumo madow ah ayaa isku jiro oo ay Suran yihiin darpi cadaana kor waxaa oga dhagan paasha lgu Celina miisha oo funaad madow ah oo isku joog ah

Meeshaan waxaa waaye maqaayad ok dad dhex taagan gabar taagan niman waaye inta kale waxaa taagan shan nin iyo gabar. Waxaa lagu gadaa baluun baasto bariis waxay saaran yihiin meesha bahasha ayay ku jiraan bahal oo loogu tala galay bahalkii ah meel oo ah godan.

Meeshaan cagaf ayaa taala oo gaari kushubeyso carro. gadaal dabaq ayaa kuyaala daaqado ayuu leeyahay. cagaftu jaalo waaye gaari ayey kushubeysaa carro.